Palaati weer bu weeh bu am leka, mungi am verta, lu xonxu, lu nete, ak kopu bu weeh bu weer mungi am lu nete, ak lu vert, ak kopu bu weer bu weeh nyungko tek si taabul bi.

Motor, aye motor yu tahaw motor yu werte se ganaw muge ameh marage, marage bu am bede yu bluelo se birr motor be muge am neteh ak lu njol ak aye.

Haleh bu jigeen bu takhaw di waneh lum sul mungi sul lu wax, wax bi mung ku nyaw dagit ak sipah, mungi sul chain yuye takuh ak lamm yuye takuh kalpeh buye takuh mungi dafar kanamam bi ak kawaram bu nyul mungi teyeh si nyull aye tereh jange kai ak aye roduh

Paketti xef yu wèèx, xef yi xef yu ñuul la. Paketti bi mugii ameh lu netteh ak binda yu ñuul , ñing ko tek fu wèèx. Xef yi nak xef yu ñuul la, xalèh gigeen yi mum lañ déé jél diko def sèèn bët yi.

Nyarri goor nyungi takhaw ci bureau bi palasi mborr yi. Nyarr güy nyunge borre, amna ku tok ci suuf, mungi sol mboba bu weex ak tubeye bu bula dalla yu weex ak cap bu weex. Ku neka suma loxo chammoy mungi sol ngemu bu ñuul.

Pan ni fuleh bu chocola bu tek guh si kaw karo, karo bi mungi ame ku wekh lu nyul lu neteh faleh aye cartong aye mattuh aye wunye nyufa neka

Nyenti paketi bindee kaay, nyungi tegu fu weeh, ak booli weer bu weeh bu am ndoh, ak aye bindee kaay nyuleen tek fu weeh, mungi ame vert, neteh, bulu.

Amna keur yunj tabakh neek fi nyakh munge ame aye garap tati garap yu bari garap yu am lu werta fi keur mufa neka ak yun boi aweh nyung ku corget bu nyul

Defee KAAY leeka la, mu ngi amee geege ak ay fas yuy dox ak ay xalé ñu ngee sangu si geege, ak taati garab yu gudda, yu werta. Fii kër la, mu ngi amee toogu, toogu bu am eponse, toogu bi ñu ngi amee lu nétté ak taabul ak lu teggu si taabul bi lu werta.

Niñu bori ñung si biir gaal bi, gaal baangee daw si biir geej bi, niñi amna ñu sol mbuba bu neteh, ak mbahna bu nyuul, ak nataalee kaay, ñii halle bu jigeen bu took, mungi peuf kawaram bi, aye taati garap yu bori.

ki goor bu mak la, keur ganar bu mak la, bena beye mungi dokh ci yun bi. Keur bi nak mungi ame aye tiba yu weex tu verte ci suff mungi ame lu verte ak lu weex.

Li keur bu mak la keur bi mungi ame tati garap nyu ndaw yu werta keur bi nak nyung ku corget ,corget bu xhong khu nyung ku def lu wekh mungi am wenye bu nyul ak lu neteh keur bi nyung ku paintur lu chocola ak lu wekh mungi ame werr yu wekh am planter

Lii njehti gorre, njaari gorre yu takhaw, kenah kii mungy tok, mungeh legaye cii waaloum ehh, weu weungh njii ndoh, benen haleh bu, benen gorre bu takhaw suma ndeyjorr mungy takhaw cii palanterre bu am weungh yu wekh, gaii njungeh legaye.

Li ay lèkket yu barri la, li ay kooku lèkket yu barri, yu am lu wèèx si biir, lu sokola. Si ganaw mugii ameh yirèh yu wèèx, bu bula ak lu werta ay korget.

Li ay naari neegi nhaax la neegi nhaax yi lu weex ak ay tati garab ay tati garab yu wertah tati garab bi mogi am lu weex ak ay panta yuun teck si suuf.

nyari motto yuo tawah xaaly bo goor mu nei gala mu nei sul sak nuul moto bu sokola muto bu weex ak geer bun datba mu nei ham lu weex ak tabla bu bulo weel bu gooda ak nei ne’er fi mu nei amei tabule gaineikei ak buntegeer bu sokola ak tatigaarb bu werty xaaly bu goor mu nei dohe si nuobi

Fii tehreh bu bleu bu am bindu jaangeh kaii, bindu yu wekh, bindu yu wekh, njung kor tek fu wekh, tehreh bii mungy ameh gigain bu sol yehreh choasan, mungy sol jaarou, jaarou yu honhu ak yu nehteh, mungy reeeh.

Kerr yu bari la, kerr yu bari nung kor tabakh, nung kor corrgate, kerr bii mungy ameh lu honhu, lu ou lu nehteh, couleur yu bari njung kor fence aiiy bunti kerri, bunti kerr yii weungh la, cii bunti kerr bii mungy ameh bu bleu, defeh kai mbalit, mungy ameh lu vert.

Fi palasi jaye ye kai la packet ti pampers ak packet ti pad. Packet ti pampers yu werta yu am lu neteh, packet ti pad moi lu haleh jigeen di use sunye geseh walum mbakh mungi ame lu neteh lu bori

Lii takh bu guda la, takh bu njui tabakh pareh waangut, mungy ameh pol bu gudah ak aiiy fill aiiy weungh cii suff, mungy ameh taati guiiy bu vert, cii kaw asahman bii, asahman bu bleu, cii kaw mungy ameh aiiy weungh.

Fi ay moto yu daw si kaw taali bi auto bu neteh bu vertah auto bu xonxu moto bu neteh bu vertah ay jigeen nyui jaay jigeen yoi dox si yuun bi fi ay etas u bulo etass bi mogi ameh antenn bu xonxu bu weex fi ay poleli weng yu guda nyugi dox.

Bi leka bu tuda pepe sup la, jèn yu weeh, mungi ameh lu vert, ak dogiti limong, ak bisaab, ak maalo bu weeh, nyungko def si palaat.

paketi garap yu bari yunj tek ci taabul paketi garap yu bari yunj tek ci taabul paketi garap yi nyu ngi ameh ay nitaal ci paket paketi nyu ngi ameh binda yu nyool ak lu weex bi ay paketi garap yu bulo mungi ameh ay binda yu xonxu binda yu veert fe ay paketi garap bu nete bu am lu weex

Ki palati werr yu wekh yu am aye lekah ak kasi werr yu am nanee kai bu sedi ak cup yi werr yu wekh nyungi ame lekah nyung ku tek si tabul bi, ak amna luxhu bu teyeh mobile bu nyull mungi am binduh yu wekh amna ko tog faleh jigeen mugi tok si toguh bu werta di lekhu aye lampa nyungi takhaw

Ay poti weng yu tegu nyugi ameh netal fofu len wara sani carta si ganaw mogi ameh togu yu weex ak togu bu vertah mogi ameh sag bu nuul ak xale bu jigeen bu tog mogi sol tubai bu weex mbuba bu vertah mogi tiyeh geemen nyam bi fi so ameh sa carta carta fo koi dugal.

Li karo la, ci suuf nyung ku karo. Mungi ame ay suuf, ay wuñ weex ak wuñ neteh, ak ay garap bu werta.

fi Goor ak gigen xale yu ndwe gigen ak goor njogu taxe jigenbi mugi sol mbuba bu wex ak malan bu Mari culor bena xale bu sol mbubabu nete Goor bagi sol mbuba bu wex ak toubey bu socola

Lii sakk bu bari kolor, nyun ko teg si tabul bi, fii, fale, rajo bu nyuul mingi amme lu weex, ak kas bu weex nyun ko teg si tabul bi, si ganaw mingi amme rido yu weex

Haleh bu gorre bui tangal yaram, haleh bu gorre bui tangal yaram, mungy sol mbuba bu wekh, mungy am binda yu vert, mungy am lu bleu, lu vert mungy takah lokhom bii.

Toguh fuleh bu weex teguh si suff mungi ame wunye si ganawam wunye bu xhong khu si ganaw tabul, tabul bu werr wunye mungi teguh si suff mungi ame wunye bu nyul ak dressing table bu am lu weex

Fii demee kaay leekë la...kër yu Bari ñu ngi amee kër yu bari, tabax yu bari, mu ngi am ay toogu yu ñuul, ak taabul yu ñuul. Fii mu ngi am taabul bu ñuul mu ngi am lu bulo. Fii mu ngi am lu weex, si know mu ngi am lu weex ak lu ñuul.si suuf ñung ko Karo.

Garap bu am lu vert, mungi am tontoor yu neteh, ak yu xonxu, mungi fu weeh.

Fi ayi jigeen ak beenah goor bi mogui sol bobu bulu, benn jigeen bobu weex fi yi woll negi sol lo oxog keen ke mu sol bobu colour yu bari.

hale bu jigeen bu takhaw ci karo bi di waneh lum sul mungi sul mbasen bu weex buye takuh mung ku nyaw robu mungi teyeh sac bu werta mu dafar kanamam bi dafar bopam bi sul aye jaru yuy takuh ak lamp yuy takuh nyungi si ganaw aye toguh yu eponge ci ganaw mungi am lu weex ak kipkup yu weex

Packet bu am nan bu sedue la, packet bii mungy ameh bindu yu wekh, packet bu bleu, mungy am bindu yu bleu, mungy am dogiti lemon bu vertue, dogiiiti ohrance bu nehteh, lu am mungy am lu honhu, bindu bu wekh ak lu nehteh.

Fi takh bunye tabakh si bir guage bi la marche aye nit yu bari nyungi lal sen jaaye si jaaye aye ponuh mung fa ak aye nit aye pa yu sul kaftan yu wekh ak aye jigeen yu tok di jaaye

Fii njaari poti weungh yu vertue yu am nan bu sedah njungy tehgu cii taabul bii, njungy am bindue yu wekh, mungy am lu bleu, lu nehteh, njaari butehli weungh yu vertue, bungy ameh naaneh kaii, nan bu sedue, nung kor tek cii taabul bii, mungy ameh lu bleu, lu nehteh, bindue yu wekh, mungy ameh lu vertue.

Dalah jigeen koket bu nyul mungi teguh bena potbi mungi teguh fu wekh benen pot ti dalah jigeen bi mungi teguh si sac bu nyul

Hale bu jigeen bu tahaw di wane lumu sol, mungi sol mbaseeh bu nyuul, mungi ameh lu sokolaa, mungi sol cheen yu tak, mungi dafar bopam bi, dafar kanamam bi, mungi tahaw si kapet bu nyuul, chi ganaawam mungi ameh lu nyuul ak lu sokolaa, telle baangi taal, mungi am lu buleuh, mungi tek saak bu nyuul si taabul bu weeh, rimoot bu nyuul.

Neeg neeg bu am laal laali weng bu nuul mongi tegu si suuf mongi am epons laal dara bu weex ngegenay bu weex ak taabul bu am weng bu nuul ak taabul bu cxocola dressing table si wanak bi lampa yangi taal mungi ame lu netex ak lu xonku ak lu weex.

Aye packet ti pin yu bari mungi teguh si karo bi mungi am lu weex lu nyul lu chocola lu bulah couleur yu bari mungi teguh si karo bi mungi am bind ndih.

Haleh bu gorr bu defal bunti motto mugi ko tekk si kaaro bi, munkoi painturr, mugi tekk buteeli ndiwrin, mugi yorreh sowi fuuleh mugeh painturr, mugi sol bouba bu werte, tobaye bu niol, mugi sol bahana..